Paɣa kpambi nyɛla ban piɛ fooli n ʒi taha chɛna bi shab nyɛla ban piri namda nima ka shab bi piri dikili jina ni tampima nyɛla din ko n giliba doo din nyɛ do kuuni nyɛla din bɛ bi tooni paɣasara maa shab nyɛla ban yɛ sitiri sabila

Silmiin paɣa o nyɛla ŋun kpa ninkpari sabila ka yɛ sitiri piɛlli ka di koɣali zaɣ sabila o boɣani o nyɛla ŋun niŋ suhupiɛlli ka bahi lari bipuɣunsi ban kanli yiɣisi niraba anahi nyɛla ban kana n ti va n bibgo

Palli zuɣu loori nim nyɛla din garita ka nachimbili ŋun yɛ sitirili zaɣ dozim ka so jinjɛm sabinli gba nyɛ ŋun garita kubɛ nim nyɛla din pa toroku zuɣu ka bi yɛrigi katalɛm din nyɛ zaɣ dozim ka mtn pa dizuɣu n yirigi pilli

Paɣa ŋun nyɛ gbansabinli nira nyɛla ŋun ʒi daguli din bɛ tahapoŋ puuni ka gbubi daguli maa shɛli o nuuni daguli shɛli din bɛ o nuuni maa nyɛla din bɛ piɛɣu din nyɛ zaɣ dozim puuni tihi nyɛla din ko n gilo o nyɛla ŋun bahi lari

Paɣasara bi nyɛla ban kpɛ n loɣi ko biɛɣu puuni gbambihi ni ŋmana di nyɛla bini gbubi shɛli tihi nyɛla din ko n giliba tihi maa vari kama nyɛla zaɣ vakaɣa paɣa nyɛla ŋun ʒɛ bi nudirigu polo ka so chinchin ʒiɛɣu ka bibil ʒɛ o sani bibil maa bi yɛ niɛma

Teebuli din kama nyɛ zaɣ tankpaɣu nyɛla din ʒɛya ka bindira ni diriti bɛ ŋmani piɛla puuni n tam teebuli maa zuɣu bia mini o ba nyɛla ban ʒi n baɣali ba maa nyɛla ŋun yaagi o noli n deeri bindirigu bia ŋo sani

Paɣa ŋun kama nyɛ zaɣ sabinli o nyɛla ŋun bahi lari ka nyina ŋo ku piɛli paratɛtɛ o nyɛla ŋun tiɛ do chinchina zuɣu chinchina maa nyɛla din bɛ roba piɛla puuni chinchina maa nyɛla din mali kama balibu balibu zaɣ ʒiɛhi ni zaɣ dozim nyɛla din bɛ di puuni

Paɣasara ban kanli yiɣisi niraba ayɔbu bi nyɛla ban di nachiinsi n yɛ bi kali niɛma ka zaŋ nyingokoriti din nyɛ zaɣ dozima n yili bi nyingoya ni ka zaŋ nyingokoriti maa shɛli zaŋ vuli bi zuɣuri salo nyɛla ban ko n giliba bi nyɛla Gbansabila nima

Salo nyɛla ban ʒɛ teebuli shɛli din kama nyɛ zaɣ piɛlli gbuni bi shab ʒila nudirigu polo ka shab ʒi nuzaa polo bi karimba nyɛla ŋun nyɛ paɣa ka yɛ sitiri sabila din nyɛ boɣa waɣala ka ʒɛ dikpuni piɛlli gbuni ka zaŋ o nuzaa n zaŋ tiri dikpuni piɛlli ŋo puuni

Asanzali nim n laɣam naa nyɛla ŋun ʒi o kuɣu zuɣu ka ni yirigi katalɛm din kanli paai dibaanahi din nyɛ zaɣ ʒiɛɣu n piliba bi shab nyɛla ban yɛ sitira ka gob chinchina ka shab nyɛ ban bi yɛ ka zaŋ chinchini piɛla n gobi bi shahi ni bi nyori

ŋarim duɣuriba bi niraba ayi nyɛla ban bɛ ŋarim yinga puuni ka niraba ata gba zaa nyɛ ban bɛ ŋarim yinga puuni piɛri nyɛla din tam ŋarima maa zaa puuni bi shab bi yɛ bi sitira ninvuɣu yino n nyɛ ŋun yɛ liiga ʒiɛ tihi nyɛla din ko n giliba